Ndau dzeshe dzeongororo dzinosisirwa kunge dzigare dzakashongedzeka uye panosisirwa kuti dzinge dzeizoonawo nguwa kuti vachengetedze hutano.

Ndau dzeongororo muzvibhadhlera dzinotibetsera kuona zvirwere ngekukurumidza. Kubudikidza ngebvunzo dzayo mazuva ano, uyehe izvi zvinoita kuti antu vavane kutapwa kwakakodzera ngenguva uye kuchengetedza utano.

Mitombo yechiantu inoshandisa zvimweniwo zvechiwantu kurapa zvirwere zvekare inobatsira muchi ii idzi dzechianhu.